Ekyo kibuga kirimu dhigolofa edhendhaghulo kirimu amasinzo koba nga omuzigiti, kirimu emiti edhagurini, kirimu egudo edhirimu emmotoka n'abantu, n'amadhuuka agabbizinensi kirimu n'eidhuuka mwabatundhira amammotoka.

Abo basaadha ba bboda bboda batyaime ku pikipiki dhaibwe era ba dhipakinze. Mu maiso ele eliyo emmotoka yonha epakinze, ghaligho nh'abasaadha abandhi oghundhi atyaime ku katebe abandhi bemeleire. Ghaligho nhi loole eli ele mu maiso. Ghaligho ku mbali amayumba, amayumba ga kalina.

Ako kabonhero ka nsi yaife enho Uganda, akabonhero ako kuliku ngaali nga eyemeleire nho mugulu mulala ogundhi nga egutaire ku ngabo, akabonhero ako kabaaku endhaza yona nga eyemeleire. Akabonhero ako ghagati gh'endhaza nhi ngaali ghaligho engabo nh'amafumo abiri ghangulu ku ngabo.

Ako katale. Akatale ako batundilamu ebintu eby'endaghulo. Batundhilamu muwogo, amayuni, enhanha, ela nga ababitunda mulimu abakazi nh'abasaadha. Abandhi batyaime oghundhi omukazi alambaile. Omusaadha oghundhi ayemeleile.

Oyo musaadha, omusaadha oyo ayambaire ekikomo agemye nhe enkofira era mungalo dhe mulimu akatimba kanho kebagemesa engege.